Aha hariho oruguuto rwa koraasi aha rubaju rwakatare hariho omushaija aha ruguuto ashutami aha boda ahekiireho omukazi aheekire abaana be omukazi akwaitse obuveera bubiri akamwe nikiragura kandi naka kinyaatsi aha rubaju hariho enkaito nyingi munonga ez'okuguza enyima ye hariho enju ebishangire ebitapi hariho enju nyingi nana emiti mingi

Omutsigazi arikwiragura ajwire esaati erikutukura erimu amabara garikwera ajwire emizindaaro omu maraka, eyakooreire emyenda omu kadeeya aruhire munonga, enyima ye hariyo ebishaka byingi nana emiti mingi nana ebinyaatsi byingi

Aba n'abaana b'eishomero bari omu kibiina haza bajwire emyenda erikushushana harimu aboojo n'abaishiki, abaana baine ebitabo beemereire aha rubaju rw'entebe zaabo, boona beesimire bashemereirwe bakwitse obucumu omu ngaaro boona beesimiire omu kibiina kyabo

Egi enyamaishwa nibangyeta empundu eri ahagati y'ekibira kihango na n'emiti maingi haza egi enyamaishwa eri omwirindiro ry'enyamaishwa eri ahagati y'emiti ya kinyaatsi.

Aha hariho ekinyoyi kyakyenju kandi kiboneire munonga kyemereire ah'eitaagi ry'omuti gwa kapuripisi haza eki ekinyonyi nikibaasa kwombeka ekyashuri aha muti kigume nikiteeramu amahuri kizaariremu obwana kituremu omu kiti

Aha n'orurembo harimu abantu baingi munonga abantu babashubuzi barukuguza hariho abantu abarikuvuga za piki bahekire abantu n'ebintu harumu amamotoka mingi munonga n'amaju g'abantu n'amaduuka mingi nibaguza ebiteteya baguza enkaito baguza ebintu byingi munonga batambuza ecupa z'amaizi ga Rwenzori g'okunywa.

Abantu baingi munonga bariyo nibazaguza nibateera engoma nibesiima bariyo nibetara bajwaire emyenda ya mutare hamwe nana emyenda ya kyenju bariyo nibatagurira

Abaana bato munonga abaishiki nana abatsigazi barundaana engaro zaabo hamwe bariyo nibanaaba omungaro hariho omushaija ajwaire emyenda erikwiragura ariyo nabashukira amaizi agu bari kunabisa omungaro

Omushaija aine akoma kokushara emiti, omushaija nairagura atyo akwitse aha muti ogu ariyo naashara enyima y'omushaija hariyo emiti nyingi hariyo ebinyaatsi bingi n'ebishaka bingi byona bya kinyaatsi.

Aha hariho ebimuri byingi biboniire munonga birukutukura aha kimuri kimwe haruho enjoki etekami neyihamu omweyangye kukoresa obwoki aha rubaju hariho ebinyatsi byingi. Enjoki nizetaaga ebimuri, ebimuri nibyetaaga enjoki.

Aba nabatsigazi babiri bemereire bayanika ebyenyanja byabo, enshonzi nibenda baziguze babaase kwihamu akasente aku bakubaasa kukoresa kugura ebyetaago byabo obuseeri hariyo ebinyatsi bingi

Aha hariho emigoye mingi ya kinyaatsi hariho nagwa kamba haza egi emigoye nibagikoreka kukoma obutimba obu barikujumbisa ebyenyanja, ebyenyanja nibikira kuribwa abantu bafuna eky'okurya kandi nibiha ebiriisa bingi omu mibiri

Aba n'abaana bashatu bari omu kyaro, bari omu maisho g'akafuuha, bariyo nibateera ebishushani haine eki bariyo nibashamarira bariyo nibateera ekishushani bakwitse kanyabwengye omu ngaro

Entwiga ishatu ziri omwihamba ziriyo nizitambura hariho ebinyaatsi ebyomire hariho ebinyaatsi ebindi zehinguririzibwe emiti mingi munonga omwihamba nizitaha omu kishaka omwirindiro ry'enyamaishwa.

Ogu omushaija ariyo naazinga eby'okurya bye bikozire omu kitumbisa hamwe n'engano, ebi ebyokurya nibimuyamba kukora amagara nari shi naabaasa kubiguza afunemu esente obuseeri hariyo eduuka nibaguzamu ebaafu nana ebintu eby'okukoresa omuka

Aha hariho enjoki ziri omu kihumi kyazo , enjoki ezi ziri aha itaagi ry'omuti ahi ziri hariho emiti mingi y'amababi ga kinyaantsi zerundaneire hamwe. Ezi enjoki nizikora obwoki .

Aha hariho omukazi ori ahagati y'enguuto ajwaire ebikwiragura nareera omwana ajwaire busha omu ruguuto harimu abantu bingi n'emotooka nyingi harimu omushaija ajwaire esaati y'eminyarara n'empare erikwiragura natamburira omu ruguuto hariho emotooka ya abashabaze erikutwara abantu omu mwanya etari emwe n'emwe hariho ebyombeko byingi by'amaani omu irembo eryo harimu abantu bingi munonga.

Aba n'abaana bato munonga bariyo nibemurikira ekishuushani enyuma yaba abaana hariyo epiiki enyuma yaabo hariyo amaduuka na n'abantu abandi abari omu maduuka.

Aha n'akatare aku barikugurizamu ebyokurya munomuno ebijuma harimu eminekye harimu ebijuma nyamwingi obutunguru obu bakuguza eby'okurya ebi nibiha ekiriisa omu magara enyima hariyo ebizimbe nana abantu nyamwingi nana ebintu nyamwingi by'okuguza